Ndotti'en be derke'en ɓedo waɗa do'a.

Ɗo dankali on, dankali nasara. Guda tati.

Hifine bodere ɓe ɓili ɗum ha dow leggal.

Ɗo katifa je walurki bikkoi. be ɗo wallina bingel han ɗer majum gam chufi ta ngata mo.

Ɗo paɗe, ɓeɗo naftira be paɗe ngam watuki ha kosɗe be faune.

Ɗo ngilnga gilɗɗi.

Pilet on, ɓe waati nyiiri haa nder, nyiiri laawinga be haako baskooje, be kusel haa nder may.

Ɗo wato Agogo, Agogo ɗo, Agogo jamanu je ɓe larirta wakkatiji.

Mahol saare bee fulaawaaji ha saare, ɓe ɗo waata fulaawaaji ɗo ngam vooɗina yonnde saare.

Yonde sare dammugal yonde sare majum ɗo maɓɓiiti dembo unordu do aati dammugal mai.

Do tumatur on ha nder kondo be ɓeɗo naftira be tumatur be waɗira hako be majum.

Ɗo kula guda tati, be kofi guda nai, be chokali. Kula ɗo ɓe ɗo naftira wata nyamdu. Kofi bo ɓeɗo waatira ndiyam ko gari. Chokali bo ɓedon yerira ndiyam ko gar...

Ɗo bo injiiwa on, jey ɓe waatata nyawɗo haa nder ɓe annda ,ɗume on damata mo ?

Ɗo koromje on. Ɓe ɗo naftira be mai ngam ɓe jooɗira, be senta tebur, kanjum bo ngam ɓe siga kuje haa dow mai.

Do lemu lammuɗum on, ɓe ɗo naftira ɓe mai yara ko ɓe wata ha shayi.

Do pinari! Bedo naftira be pinari ngam be fina gite.

Ɗo nyebbam on je ɓe naftirta ngam vo'ina ɓandu.

Ɗo lekki ɓikkoi to damba nangi ɓe ɓe hoka ɓe ɓe yara ngam ɓe heba jamu.

Derkejo do gera laral bala, be labi ha jude mako.

Ɓe ɗo tamsa maase, maase mai bo ngam nyamugo.

Ɗo pampas on je ɓikkoi, ɓeɗo wanna ɓikkoi ngam silla ha nder, ta silla do leso.

Ɗo mayo on manga be kolekole ha nder, ɓe ɗo naftira be kolekole mai gam ɓe waɗa jahangal ko ɓe era mayo mai.

Bingel debbo ɗo dari, be boro haa juuɗe maako, be jawe haa juɗe maako.

Ɗo paɗeji roɓɓe on ɓe ɗo naftira wata ɗum ha kosɗe gam ɓe faunira be mai.

Ɗoo yonnde saare bee dammuɗe ɗiɗi haa yonnde may.

Ɗo kofi on ɓe ɗo naftira be kofi ha nyedugo ndiyam ko watugo ndiyam ha nder ko watugo shayi ha nder mai.

Ɗo bo yonɗe sare on be dammugal manga ɓe ɗo naftira be dammugal mai ɓe mabba ɓe mabbita goddo nata ko vurta.

Kado dainin tebul ɓeɗo naftira be mai ngam joɗi nyama nyiri ha do mai.

Dammugal natugo sare, waato dammugal manga. Ɓe ɗo naftira be dammugal ɗo maɓɓa maɓɓita, nata vurta.

Alluwa gengal, alluwa mai ɗo jangina ɗou ɗon cagowa laɓugo.

Ɓingel debbo, ɗo wuja nyebbam ha hundugo mako, ngam delkita woɗa.